Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu sabinli zuɣu ka paɣaba ayi ʒi n ba o a paɣa yino maa gbubila bia ka yɛ liiga ʒiɛ ka bia maa yɛ liiga piɛlli paɣa so ŋun ʒi n ba o maa o yɛla liiga nuɣso o luɣuli polo ka tahali ʒia a ka tahali pili dizuɣu ka piɛɣu ʒɛya

Palli sunsuuni ka loori nyɛ gamo ka loori shɛli na ʒɛnʒɛ n baɣa o yino maa pilila taapooli nuɣso ka nyɛ loori ʒiɛ loori shab gba doli palli n chɛna ka tihi ʒɛ bi nyaangi ha